Ame aɖewo nɔ anyi ɖe ekplɔ dzi eye wokɔ nu ɖe kɔ ɖo ŋkuwo. Ewoa be wole nu kpɔm to nua me eye agbalẽwo kple nusɔsrɔ nuwo hã le ekplɔ dzi ye, wole wò zam.

Ŋutsu ɖe lé akɔɖinu eye ekɔ le akɔ ɖim le ame gbogbowo ɖewo ƒe ŋkume, eye nyɔnu aɖe tɔ ɖe ɖeviwo ƒe megbe kple ɖevi gbogbo ɖewo le ŋutsua kpɔm le nu kom eye avɔ kple nuwo ƒetee ƒo ʋlã amewo le exɔ ɖe me.

Etsi le dzadzam le edu ɖe me eye etsie xɔ edua me ƒetee, etsie ɖo ame ɖewo klo dzo, ya ame ɖewo tsɛ lé xexi ɖe asi leke etsie maƒo wo o eye susɔewo ƒete tsɛ, wole exɔ me.

Amkɔɖinu kem de o. E dzonu, bɔlkukui e ahuhɔe kple agbale wo le anyigba eye kendel wo si nɛ kple edzo.

Edu ɖe me ewoa be ame aɖewo tse gboa eye ɖevi ɖe tɔ ɖe gota fofo ɖe ŋu eye etsi ƒoɖi kple aŋɛ ƒoɖiwo sɔ̃eyɔ gata me eye eɖewo tsɛ dro agba le gata dzi tsom.

Tsatsa la kple nukpɔla aɖewo va yi ɖe ekpe xɔme sike wotu ɖe Ƒuta le afia ɖe. Wo to ɖe kpe xɔ la gbɔ eye ame aɖewo le wò yi me le nya aɖe gblɔm nawò.

Ame aɖewo tɔ ɖe anyi ame aɖewo bɔbɔ ɖe anyi ewɔ abe yiwo bɔbɔ le naɖe dim ewɔ abe amewo ƒe xɔ gbã woƒe nuwo kaka ɖe anyigbã pete wole nua yiwo bu dim

Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo le egbe me eye ŋutsu wɔme eve bɔbɔ ɖe anyigba le eke kum kɔ le doa me ƒo ɖi eye ɖeka tɔ ɖe megbe le gakpo le asi eya tse le doa me kpɔm.

Ŋutsu wɔme eve aɖe le moto gã aɖe ya wo e etutum kɔ le eŋu me dem eye eŋua gbɔ la exɔ ɖe kple egbewo ƒoxla eŋua ya eŋua le eŋumɔdzi.

… tsi gbadza aɖe eye akrɔ vovovowoe le tsia dzi. Akrɔ la wo la, amadede vovovowo nye akrɔ la eye ame gbogbo kple xɔ gbogbo ɖewo ƒo xlã tsia.

Ame gbogbo aɖe, ŋutsuwo kple nyɔnuwo wole agbalẽ ɖe asi eye agbalẽ la dzia, woŋlɔ nu gbogbo ɖe edzi. Eɖewo le gasɔ dzi eye eɖewo tsɛ le zɔzɔm kɔ asi ɖe tame.

Nyɔnuvi gbogbo ɖewo wole asime. Efi mi wodzrana awuwo kple kuku vovovowo le. Wo pete wokɔ nu kɔ tsyɔ ɖe ŋɔti dzi eye eɖewo lé kukulawo ɖe asi na si be wogbɔ ƒlee.

Ŋutsu gbogbowo le exɔ tum eye exɔa gakpo ƒoxlã exɔa ŋu. Ta eɖewo lé gakpo kple atiwo eye wokɔe yie na ame mewo le exɔa ƒe ta me ne wonekɔ tu exɔ la.